Meeshaan waxaa yaalo saxan cadaan ah waxaa kujiro labo cad oo hilib ah, baradho, kaarooto, banbanooni iyo basal.

Meeshaan ubaxyo ayaa yaalo midi waa jaale iyo fiyool, midi waa cadaan midna waa gaduud, midi waa cadeys midna waa basali midna waa faantofaanto waxay yaaliin meel banaan ah.

Meeshani waa masjid darbiga masjidku waa cadays roogayaalaa waa guduud iyo cadays jaran jarta roogasaaran waa guduud

Meshan waxaa yela saxan cadan eh waxaa kujura malay shiilan waxaa kujura basal shiilan

Meeshaan waxaa yaalo afar joogo oo kabo ah oo madow, seytuun, cadaan iyo qaxwi.

Meshaan waxa yaalo saxan waxa ku jiro baasro makanooni waxa korka kasaaran banbanooni basal baradho moos aya agyaalo biyo caafi aya ag yaalo

Meshan waxaa yaal kabo kayuuso eh midebkoodu waa beer suunkoodu waa cadan qoral gaduuda ayeey dhexda ku leeyihiin dhexdooduna waa madoow

Meeshaan waxaa yaalo aylaashka indhaha lagashto baakadka uu kujiro waa faanto midabkiisu waa madow.

Meshaan waxa yaalo labo caag nafaqa aya ku jirto caagaga midabkooda waa cagaar meesha ay yalaan waa meel banaan

Meeshaan waxaa yaalo caag cadaan ah waxaa kujiro shaati gacmo dheer ah midabkiisu waa garee waana liishe.

Meeshan waxayaalo sixin cadaano jikin ayaa ku jiro jabis ayaa ku jiro juglato ayaa ku jiro labadaas caagooyar mid miyaanarsbaakujiro midna Kajab

Meshan waxaa yalo saxan yaroo cadan ah bakeeri ayaa korsaran kefay ayaa ku jira kafeyga fiyoro cadan eh ayaa ku dhex sawiran caag cafiyana wuu ag yala wuxuna yaala meel banaan

Meeshaan waxaa yaalo dhawr kabood oo buudbuud ah midabkoodu waa madow iyo cadaan. Mid gacan ayay korsaaran tahay midna kartoon.

Meeshan waxaa yaalo jijin midabkeedu yahay dahabi waxa ay saaran tahay meel caddaan

Meshaan waxa yaalo caag cadaan waxa ku jiro surwaal midabkiisu waa madow

Meshani waaqol jiif ayaa dhaxyaalo jiifka midabkiisu waa cadays go a saarana waa cadays

Meeshaan waxaa taalo jijin oo midabkeedu uu yahay seytuun iyo cadaan. Waxayna taalaa meel banaan ah.

Meeshaan waxaa suran cabaayado midabkoodu waa madow , mid waa buluug maari, mid waa seytuun, midna waa qaxwi.

Meeshaan waxaa taalo haanta gaaska waa caag midabkeedu waa cagaar waxay leedahay fiilo gaduudan.

Meeshaan waxaa yaalo surwaal lugadheere ah midabkiisu waa madow iyo cadaan, waxuu yaalaa meel banaan ah.

Meeshaan waa iskuul waxaa yaalo kuraasman iyo miisas waxaa kufadhiyo gabdho oo wato dhar jaale iyo indho shareero, buugaag ayaa horyaalo.

Meeshaan waxaa yaalo kardasaliin caaga uu kujiro waa cadaan daboolkiisu waa buluug.